Gaa, gaa tye ka ngwec i bar i yone ki i ngette tye dano ma gucung acunga gugureo i kabedo acel dano madwong